Abubuwan da mutum ya kamata ya yi domin rage nauyi. Gina abinci da ya dace kamar rage amfani da abinci ko abin sha da aka sarrafa da sikari da kuma kayan ciye ciye masu yawan chlorine. Kula da abin da kake ci na da matuƙar muhimmanci. A dinga cin abinci a kai a kai don daidaita sukari a jiki. Ka sanya motsa jiki a cikin tsarinka na yau da kullum a ƙalla na mintuna ɗari da hamsin, ko da sau biyu ne a mako. A dinga samun awanni bakwai zuwa tara na barci mai kyau a kowane dare, don rashin barci na iya kawo cikas ga hormone da ke tsara yunwa. Shan ruwa mai yawa, don ruwa na taimakawa wajen rage yunwa da kuma inganta metabolism. Gujewa abinci marasa kyau kamar su cookies, doughnut da kuma candy vas. Guje wa abinci masu yawan suga kamar su ice cream da kuma lemukan kwalba. Guje wa abinci masu kitse kamar abincin da aka soya, sausage, burger da kuma pizza. Sannan guje wa giya na da matuƙar muhimmanci. Ka zaɓi abinci mai kyau, don yana taimakawa wajen samun lafiyayyaen jiki da rage nauyi, kamar su ‘ya’yan itace irin su apple, ayaba, lemu, ruwa, kaza, awara da dai sauransu. Rage nauyi yana buƙatar lokaci da ƙoƙari. Mai da hankali wajen inganta halayyanka na cin abinci da motsa jiki. Ko yaushe, a tuntuɓi malaman lafiya ko ƙwararren mai ba da shawara kan abinci kafin ka fara kowanne sabon shirin don tabbatar cewa ya dace da buƙatun lafiyarka.

Sanin lokacin da ya dace a ziyarci likita na da matuƙar muhimmanci Idan zazzaɓi ya wuce kwana uku, ko fiye da haka, ya kamata a tuntuɓi likita. Ramewa da babu gaira babu dalili, yawan gajiya ba tare da ka yi wani aki da zai sa ka gaji ba, har tana shafar ayyukanka na yau da kullum ko kuma tana tare da wasu alamomi kamar jiri, ya kamata ka ziyarci likita. Wahalar numfashi musamman idan ta faru da rana, wannan na iya zama alamar cututtukan huhu kamar athma. Ciwo mai tsanani, musamman a cikin ƙirji, ciki ko gwiwa. Ciwon kai mai tsanani da alamomi kamar jin zafi a ido ko jin zafi mai tsanani na iya zama matsala. Sabida haka a ziyarci likita. Canjin fata, jin babu daɗi na tsawon lokaci,, damuwa ko canje canje a cikin zuciya, rashin samun barci na tsawon lokaci ko kuma barci mai yawa, ya kamata a ziyarci likita. Idan ka ga jini a cikin kashinka, ko kuma kana da matsaloli na tsawon lokaci kamar ciwon ciki, ka tuntuɓi likita. Kula da riga-kafi na da matuƙar muhimmanci, kamar ziyartar likita a kai a kai don duba lafiyar yau da kullum, musamman masu shekaru sama da arba’in. domin kare kai, a ci gaba da shan magani ko alluran da aka ba ka shawarwari. Idan kana cikin shakku gami da wani alama, ko damuwa na lafiya, yana da kyau ka ziyarci ƙwararren likita don hakan na iya taimakawa wajen gano matsaloli da wuri da kuma samun magani da ya dace.